Ndumurwa dzedu dzinosisa kuenda kuchikora cheundumurwa kuti dzikonewe kotamba nevamweni dzikonewo kodhibana nevamweni dzisingachemi veifundiswawo kuemba veiemba kudaro vanenge veiemba zviro zvavanenge veitofunda mukati mwekupona kwavo.

Mukuwouno akuchina ndumurwa dzichagara pamuzi vantu ndumurwa vodziisa kuzvikora kuti dzofundira kudhibana naamweni dzeifundirawo kuerenga dzeifundirawo kunyora zveidakadza.

Mukore unowu akuchina ndumurwa ichasara pamuzi ndumurwa dzeshe dzoenda kuzvikora ,kuzvikora kona ikoko vanotofundiswawo kuwerenga zvinenge zvakanyorwa vanotofundiswazve kunyora nemapenisera .

Ndumurwaa dzedu dzinosisa kuenda kuzvikoraa, ngokuti kuchikora kona ukoko ndikona kwavanofundiswaa kudhibana naamweni, ndikona kwavanofundiswaa kuemba nekutamba , nziyo dzeitofunda epapo ngendaa yenziyo.

Mukore uno hakuchina ndumurwa ichagara pamuzi. Ndumurwa dzoiswa kuzvikora zveundumurwa kuti dzikone kudhibana neamweni. Dzeitambavo dzeiembavo ngekuti ndumurwa dzinofunda ngekuemba. Veiemba kudaro pane zvavanenge veitofunda zvakawanda.

Ndumurwa dzedu dzinosisa kuenda kuchikora. Ngekuti kuchikora kwona ukoko, vanofundiswa kudhibana nevamweni. Veifundiswa kuemba, veijaivha. Veifundiswawo kuita mitambo yakasiyana-siyana, veidakara vari pachikora.

Vana vedu vanosisa kuenda kuzvikora. Kuzvikora kwona ukoko vanotofundirawo mitambo yakadhibana-dhibana. Inoita kuti vana vedu vaaraidzike variyo kuchikora kwona ukoko. Imweni michongoyo, imweni kukhaba bhora, imweni kuimba nziyo.

Zvikora zvinodetsera mukati mendaraunda, ngekuti zvinoyita kuti ndumurwa dzedu ,dzikone kunyora nekuerenga, zvikora zvakona zvinosisa kuenda muberere munevantu kuti ndumurwa dzedu dzisahamba mumango wakakura.

Vana vedu vanosisa kuenda kuzvikora. Vanosisa kuenda kuzvikora vakarya ngokuti umweni mwana unotombobuda mukati mwembatso asina chaarya. Ogumeyo otoata ngendaa yenzara, haachazwi zvaanotatichwa.

Ndumurwa dzedu dzinosisa kuenda kuchikora ngekuti kuchikora konako ikoyo vanofundiswa kutamba navamweni. Ndikona kwavanofundiswa mitambo yakadhibana dhibana, imweni ngeyekutamba michongooyo, imweni ngeekuimba nziyo, imweni ngeekukaba bhora.

Vana vedu vanosisa kuenda kuzvikora zvepashi zviyana ngekuti variyo kuzvikora kwona ikwokwo vanotofundiswawo kuerenga nekunyora vanotofundiswawo kukona kugara zvakanaka nevamweni ana mweitamba zvakanaka nevamweni mwa vana.

Ndumurwa dzedu dzinosisa kuenda kuzvikora. Zvikora zvakona zvinosisawo kuakirwa mukati mune vantu ngokuti imweni mimango inohamba vandumurwa, unotozokungurira kuti heyi! Vamweni vandumurwa dzinokona kutoramba chikora chakona ngendaa yemumango wadzinodhibana nawo.

Ndumurwa dzedu dzinosisa kuenda kuzvikora kwekuti kuzvikora Kona ukoko ndikona kwavanofundiswa kunyora nekuerenga , vanosisa kuendawo vakapfeka zviro zvinodikana kuchikora Kona ukoko , tinosisa kupa vana vedu zvirozvakakwana zvinodikana kuchikora.

Vana vedu vanosisa kuenda kuzvikora vanosisa kuenda varimo mumuchovha inoendesa vana nekupetudza vana kuti vana vawanikwe mumapato Mona imomo musaona chinovaona munjira.

Ndumurwa dzedu dzinosisa kuenda kuzvikora , zvikora zvakona zvinosisa kuti zvikoshoshwe ngewaya ngekuakira ngekuti pamweni pacho vantu vanondodaidzirwa muntu atsikwa mupato monaumomo kweizi dzaitambira mupato, veirbirirana mupato ndumurwa yototama ndaramo yayo zviro zvotokorera kuhamba zvakanaka.

Vana vedu vanosisa kuenda kuzvikora, variyo kuzvikora kunotambwa mitombo yakadhibana-dhibana. Imweni ngeyekukaba bhora, imweni ngeyekutamba muchongoyo. Ndumurwa dzedu dzinotoarairwawo dzeitamba zvirozvo.

Vana vedu vanosisa kuenda kuzvikora veienda kuzvikora Kona ikoko vanosisa vakapfeka mbahla Kudikanwa kuchikora Kona ikoko kuti vana vedu vasazoyemura vamweni vana.

Zvimbatso zvinotengeserwa mitombo dzechiyungu zvinosisawo kuti zviti chakata nemukati mwemabuya mwona umwomwo. Zvinosisa kuti zvibeurwe mukuwo ngemukuwo ngokuti zvimweni zvimbatso ukaguma pakati peusiku unoguma zvakatokonywa.

Ndumurwa dzedu dzinosisa kuenda kuzvikora. Mbatso dzakona dzinofundirwa dzinosisa kuti dzitsvairwe mukuwo ngemukuwo. Kuti vana vedu vasabatwa ngezvitenda zviyana zvinobata ndau inenge yakasvipa.

Ndumurwa dzedu dzinosisa kuenda kuchikora ngokuti kuchikora kona ukoko ndikona kwavanotamba mitambo dziyana, dzimweni dzokukaba mabhora, dzimweni dzekutorumba. Ndumurwa dzinenge dzeitoaraidzawo dziriyo kona kona ukoko.

Ndumurwa dzedu dzinosisa kuenda kuzvikora , zvikora zvakona zvinosisawo kupa ndumurwa dzedu zvokurya ngokuti imweni ndumurwa inonga yatobudawo mumbatso isina chayatomboisa mukanwa mayo hino inotombodawo kuti itombowanawo chikafu iriyo kuchikora Kona ukoko.

Ndumurwa dzedu dzinosisa kuenda kuchikora ngokuti kuchikora kona ikoko ndikona kwavano fundiswa kunyora nekuerenga ndikona kwava nofundiswa mitambo dzakasiyana siyana dzimweni mitambo ngedze muchingoyo muntu unotokona kutoenda kubanze kwenyika achitamba muchingoyo wona iwowo ngekuti ngewechinya kare.

Ndumurwa dzedu dzinosise kuenda kuzvikora, ngokuti kuzvikora kona ukoko vanofundiswawo ,kuerenga nekunyora. Ndikwona kwavanotofundiswawo vakagarawo pazvihlayo. Zvihlayo zvakhona vanosisa kuti vahanire veinyora.

Ndumurwa dzedu dzinosisa kuenda kuzvikora kuzvikora kona ikoko vanosisavo kuti vape ndumurwa dzedu zvokurya. Ngekuti dzimweni ndumurwa dzinobabuda pamuzi ngendaa yekutama chokurya chemene yoguma isina kuryazve, yoguma yovata ngendaa yekutama kurya.

Ndumurwa dzedu dzinosisa kuenda kuchikora. Dzinosisa kuenda dzakapfekavo katxuya dzinodikanwa kuchikora kona ikoko. Nembatya dzinodikanwavo kuchikora kona ikoko. Kuti ndumurwa dzedu dzisasekwwa ngevamweni dzokona kufundadzati mwarara.

Vana vedu vanosisa kuenda ku zvikora ngekuti ku chikora kona ikoko ndikona kwavano fundiswa kunyora neku erenga vamweni vanokona kuto shandisa michini dziyana dzoku tokonya tokonya makombiyuta ayana ku chikora kona koko.

Ndumurwa dzedu dzinosisa kuenda kuzvikora dzimweni ndumurwa dzinotoenda kuzvikora zvekuti vanotondogarira kona ikweyo kuti dziwane mukuwo wakawanda wekufunda nekuerenga madekoni ayana dzinenge dzeitoerenga dziri kuchikora kona ikoko.

Ndumurwa dzedu dzinosisa kuenda kuzvikora zvikora zvakona zvinosisawo kuakwa muberere kuitira kuti ndumurwa dzedu dzisazorwadza marenje ngenda yemumango wadzinenge dzeihamba kotsvakana nechikora.

Vana vedu vanosisa kuenda kuzvikora zvepakati zviyana. Ndikwona kwavanofundira mibato yenyara. Ndikwona kwavanofundira kusona, pamweni vanofundira kupenda varipo pachikora pona apapo.

Vana vedu vanosisa kuenda kuzvikora zvepakati zviyani, ngokuti vari kuzvikora kona ukoko, vanofundiswa mishando yenyara, vanofundiswa, vamweni vanofundiswa kunasira zviro zveshe zvinenge zvakafa, zviro zvakayita semakombiyuta, zviro zvakayita zvinoshandiswa pamuzi zvakayita semaayini, zvimweni zvakayita semafeni, zvirozvo izvizvo muntu unokona kutozvinasira ega.

Vana vedu vasisa kuenda kuzvikora zvepakati zviyana ndikona vanofundira misando yenyara , vamweni vanofundira kusona variyo kuzvikora kona ikoko vapedza votoshandawo mumakambani akakura ekusona votosonera antu veyiitawo mare dzavo.

Vana vedu vanosisa kuenda kuzvikora zvepakati zviyana. Ngokuti variyo kuzvikora kona ikoko vanofundiswa kutotsetsa umweni unokona kutotsetsa mubhedha unotoata antu umweni unokona kutotsetsa zvihlayo zvinotogara ana pachikora apapo .

Vana vedu vanosisa kuenda kuzvikora zvepakati zviyana ngekuti variyo kuzvikora zvepakati ndikona kwavanofumdiswa mishando yenyara vamweni vanofundiswa kungwarira mbuka dzinongwarirwa pamuzi dziyana dzakaita senguruwe nguruwe dzinodetserwa mukati mwekupona kwevantu ngekuti ndidzona dzinopa vantu muriwo.

Vana vedu vanosisa kuyenda kuzvikora zvepakati zviyana, ndikona kwava nofundira mushando yenyara, vamweni vanokona kutopishira masimbi ayana, veyito mabatanidza eyitoyita magedhe, veyito tengesera vantu.

Vantu vanosisa kuti vana vavo vaende kuzvikora zvepakati zviyana, kokuti variyokona kokuku vamweni vanofundira kubika ,ndipona vayana vanozobika mumahotera evayungu ngendaa yekuti vanenge vakazvifundira kuzvikora.

Vana vedu vanosisa kuenda kuzvikora zvepakati zviyana, ngekuti variyo kuzvikora kwona ikoko vanofundiswa kutokonya makombiyuta ayani. Vamweni vanokona kutozoshandawo muma ofisi veitokonya makombiyuta akona.

Vana vedu vanosisa kuenda kuzvikora zvepakati ngokuti variyo kuzvikora kona kwo ndikwona kwaanofundira mibato yenyara. Vamweni vanofundira kubika varipachikora pona apapo, vamweni vanofundira kusona.

Vana vedu vanosisawo kuenda kuzvikora zvepakati zviyana. Ngokuti kuzvikora kwona ukwokwo, vamweni vanofundira kutosona variyo kuzvikora kwona ukwokwo. Vamweni vanotofundira kusanganisa mitombo veitonasira mutombo vari pachikora pona apapo.

Vantu vanosisa kuendesa vava vavo kuzvikora zvepakati ngokuti kuchikora Kona ikoko vamweni vanofundira mabasa enyara, ayana ekunasira masoro evantu nekunasira ndwara dzevantu.

Vana vedu vanosisa kuenda kuzvikora zvepakati zviyani, ndikona kwavanondofundira mishando yenyara. Pamweni vanokone kutofundira kunasira michini dzimweni dziyana dzinongwarire zviro zvinotontorera, kuti dzafa kune vanthu avavo vanotohamba veitonasira , dzeitoshandazve.

Vana vedu vanosisawo kuenda zvikora zvepakati zviyana ,ngekuti kuchikora kona ukoko umweni unokona kutofundira kutoaka. Umweni unotokona kutoaka mhatso yake yemene yekutoti atoata achiri kuchikora kona ukoko.

Vana vedu vanosisa kuenda kuzvikora zvepakati zviyani ngokuti apedza chikora chepakati umweni unokona kutonasira movha eitobeura movha yakhona eitoona zvakashatira pamovha eitobhuira muntu wakhona kuti inosisa kuti itengerwe zvakadai.

Vana vedu vanosisa kuenda kuzvikora zvepakati ngokuti kuchikora chepakati ndikona kwanofundira mishando yenyara, vamweni vanofundira kutotsetsa vari pachikora chepakati cho vamweni vanofundirawo kurima muriwo nematimati.

Vana vedu vanosisa kuenda kuzvikora zvepakati zviyani kuti variyo Kona ikoko vanotofundiswawo kunasira movha dziyani vanotofundiswawo kuti movha yakadai inosisa kunge yakadai veitowanawo Mari yawo mukati memabuya.

Vana vedu vanosisa kuenda kuzvikora nekuti kuzvikora ikona ikoko ndikona kwavanofundira mishando yenyara , vamweni vanokona kufundira kusona, vamweni vanofundira kutsetsa dharamo yeitohamba.

Vana vedu vanosisa kuenda kuzvikora zvepakati zviyana. Ngokuti kuchikora kwona ikwokwo ndikwona kwavanofundiswa mishando yenyara. Imweni ngeyekutokonya makombuuta. Mushando uwowo ukatokona kutokonya unokona kuzowana mushando wako wapedza chikora chakhona.

Vana vedu vanosisa kuenda kuzvikora zvepakati zviyana, ngokuti kuzvikora kona ukoko ndikona kwaanofundiswa mishando yenyara. Ndikona kunouya vantu vakafundira mishando dzakadhibana-dhibana veironzerwa zviro zvinosisa kuti zviizwe kana weida kuite kuita basa reunenge wafunga kuda kuita Kune vantu vanokona kutouya veimuronzera.

Vana vedu vanosisa kuenda kuzvikora, ngekuti kuzvikora kona ukoko vanofundiswa mitambo dzakasiyana-siyana. Vamweni vanokona kutokhaba mabhora, vamweni unokona kutorumba, umweni unokona kutobuda kubanze kwenyika ngendaa yekuita mitamba dzona idzodzo.

Vana vedu vanosisa kuenda kuzvikora zvepakati ngokuti vapedza zvikora zvepakati umweni anokona kuita mupurisa umweni anokona kuita musoja nenyaya yekufunda zvikora zvepakati izvozvo.

Vana vedu vanosisa kuenda kuzvikora zvepakati, ngokuti apedza chikora chona ichocho, umweni unokona kuti apedza oyita mupurisa, eyitohambawo eyisunga vantu vane ndaa.

Vana vedu vanosisa kuenda kuzvikora, chikora chakhona chinosisa kuti chishoshewowe ngewaya vamweni vanotoita ekutoaka kushosha ngekutoaka kwemene kuti vana vedu vasahamba peshe peshe.

Vana vedu vanosisa kuenda kuzvikora, zvikora zvakona zvinosisawo kuti zvishoshwe ngewaya, vamweni vanoyita wokutoakira kuyitira kuti vana vedu vasangohamba peshe-peshe, ngokuti mwana wechikora atenderwi kuzi awonekwe peshe-peshe mukuwo wekuzi afunde.

Vantu vanosisa kuti vana vedu vayende kuzvikora, zvikora zvakonawo zvinosisawo kuti zviakirwewo mukati munogara vantu, ngokuti vamweni vana vanohamba mumango wakabareba kwemene oguma atoremba.

Vana vedu vanosisa kuenda kuzvikora vanosisa kuenda vakandloka zviro zvinodiwa pachikora pona apapo pahla dzavo dzinosisa kupfekwa dzepachikora thatuya dzinosisa kita dzepachikora apapo.

Vantu vanosisa kuti vana vavo vaende kuzvikora ngokuti chikora chinodetsera mukati mwendaramo yemuntu. Chinotodetserawo kuti muntu akone kutofungawo zviro zvake ega, eitonasirawo zviro zvake zvinokona kuti zvizomupawo mare mukupona kwake, ngendaa yekuti unenge akafunda kuchikora.

Zvikora zvinosisa kuti zviti chakata mukati mwemabuyamwo . Ngekuti kuzvikora kunobetsera mukati mwendaramo yevantu. Ndipona kwavanofundiswa mishando yenyara. Vamweni vanokona kutofunga kutopishira zvemasimbi ayana veitonasira zviro ngendaa yemasimbi zveitohamba.

Vana vedu vanosisa kuenda kuzvikora zvepakati zviyani zvokuti apedza chikora chepakati umweni anokona kuita ticha ouya otofundisawo vana pazvikora pona ipapo ndaraunda yeidetsereka.

Vana vedu vanosisa kuenda kuzvikora. Vamweni vakona vanoita kuita ekutogarireyo veitofunda varipo pachikora pakonapo . Veiwana mukuwo wakawanda wekuerenga nekufunda. Nekuti kurikona kumakanyiyo vamweni vanongoramba vechingotuma tuma ana otama nemukuwo wekuerenga.

Vanthu vanosisa kuti vana vavo vaende kuzvikora nekuti variyo kuzvikora kunoizwa mitambo dzakadhibana-dhibana variyo kuchikoro kona ikwokwo. Imweni mitambo inokona kutozovadetsera mukati mwendaramo dzavo.

Vana vedu vanosisa kuenda kuzvikora zvepakati zviyana, ngekuti umweni atopedza chikora chona ichocho, unokona kutoenda kuchikora chekufundira mabasa enyara. Umweni unokona kufundira kunasira movha. Umweni unokona kutofundira kutobika eitoshanda mumahotera akasiyana-siyana.

Vana vedu vanosisa kuenda kuzvikora ngokuti umweni apedza chikora chakona unondoita koita mushando uyana wokuisa zvinotondorera mukati mwembatso dzevantu, kune michini dzinobekwa mukati mwembatso dzinoita kuti mbatso yeshe itondorere.

Vana vedu vanosisa kuenda kuzvikora zvepakati ngokuti ndikona kwavanofundiswa mishando wemaoko ndikona kwavanofundiswa kupishira simbi dziyana veidzibatanidza veitonasira chimweni chiro.

Vana vedu vanosisa kuenda kuzvikora zvepakati zviyana, ngokuti umweni apedza chikora chona ichocho, unokona kutondoita muntu uyana unochengeta vantu vanenge vakapara ndaa dzavo mukati mwemajere. Kune vantu vanotovaningura vantu avavo vari mumajere, veikona kuona kuti haazi kutiza ere mukati mwejere.

Vana vedu vanosisa kuenda ku zvikora zvikora zvakona zvino sisawo kuitawo michovha yazvo ino shandiswa pa chikorapo kutwara vana zvei petudza vana ku zvikora kuti vana va ngwaririke mu mapato mwo.

Vana vedu vanosisa kuenda kuzvikora zviripakati zviyana ngokuti kuchikora kona ukoko ndikona kwavanofundiswa mishando yenyara , ndikona kwavano fundiswa kubika veifundiswa varipa chikora apapo veikona kuzovhurawo maRestarendi avo veitobika zviro zvavo

Vana vedu vanosisa kuenda kuzvikora, ngokuti kuzvikora kona ukoko ndikona kwavanofundiswa mitambo yakadhibana-dhibana. Umweni unokona kutotamba bhora ari pachikora pona apapo akatokona kutoponawo ndaramo yake ngendaa yebhora.

Vana vedu vanosise kuenda kuzvikora. Vanosise kukwirawo michovha yezvikora kuzwi vatwarwe veiendeswa nekupetudzwa kuti vana vedu vangwaririke mukati mwemapato.

Vana vedu vanosisa kuenda kuzvikora zvepakati zviyana vanosisa kugara mumbatso dzakona dzinofundirwa vakatarangana avasisi kuti vachwinyane vakagara pazvihlayo, zvihlayo zvakona zvinosisa kuti zviwande kuti vamweni vakone kugara kuti vakone kunyora.

Vana vedu vanosisa kuenda kuzvikora. Ngekuti umweni apedza chikora, unokona kundoitawo musoja. Otohambawo eingwarira nyika yedu ineyi. Kuti vantu vangwaririke.

Vana vedu vanosisa kuenda kuzvikora zvepati vanosisa kotondogarayowo kuzchikora kona ukoko veitoenda chavhurwa veizopetuka chavharwa zvinoita kuti mwana akone kukona kuerengawo aone mukuwo wakawanda wekuerenga mabhuku akwe.

Vana vedu vanosisa kuenda kuzvikora. Vari kuzvikora kwona ikwokwo ndikona kwavanofundira mabasa enyara. Vamweni vanokona kutorima muriwo nematimati veitotengesa veitowana mari yavo mukati mwenharaunda.

Vana vedu vanosisa kuenda kuzvikora zvepakati ngokuti varikuzvikora kona ukoko vanofundira kurima ,vamweni vanokona kurima muriwo ,vamweni vanokona kurima matimati ,veitotengesa nharaunda yeitodetsereka.

Vana vedu vanosisa kuenda kuzvikora zvikuwane zviyana, ngokuti apedza chikora chona ichocho unokona kutowanawo mushando yakabaanaka yaamho, imweni mishando ngeyekutohamba nemovha munthu eitoningira pakambani yakakura maningi, eitoholeswa mare yake yakasvipa kuti tsvaa.

Vantu vanosisa kuti vana vedu vayinde kuzvikora zvekupeyisira zviyana, ngokuti obveyo umweni unokona kutoyita vayana vanongwarira vari mumajere vayana, kunotoda vantu vakafunda vano vangwarira.

Vantu vanosisa kuenda kuzvikora zvekuwane zviyana kufunda ngekuti kuzvikorakwo zvakona izvozvo. Muntu apedza kufunda chikora chakwe unokona kutouya ogona kutorimisa vantu, oshanda muhurumende otoita mudhomeni otorimisawo nharaunda yeshe zviri pamutemo.

Vana vedu vano sisawo kuenda kuzvikora zvikowane zvikora zvakona zvikowane zvinosisawo kuti zvibhadharise ana edu mare inoita kuti munthu weeshe akone kuti mwana wake aendeyo ngekuti vazhinji vedu vano tozvikorera ngendaa yemare.

Vana vedu vanosisa kuenda kuzvikora zvikuwani zviyani ngokuti abveyo kuchikora kona ukoko, umweni unokona kuuya ooshanda panomhara ndege nokumuruka kwadzona einyora vantu vabhadhara kuti vakwire ndege dzona idzodzo.

Vana vedu vanosise kuenda kuzvikora zvikurwane zviana, ngekuti kuzvikora kona ikoko ndiko kona kwavanofundiswa mishando imweni yenyara .Umweni unokona kuti apedza chikoraachake okona kutonasira magetsi eyitohamba etitonasirawo mumakanyimu mona imomo.

Vana vedu vanosisa kuenda kuzvikora zvekupedzisira zviyana ndikona kwavanondo fundiswa kunasira magetsi enyika ino yeshe unenge eitokona kuona kuti magesti anoaya aguma ere kumuntu weshe.

Vana vedu vanosisa kuenda kuzvikoro zvikuwani zviyana ngekuti umweni abveyo unokona kushanda kuhurumende eirape zvipfuwo zvdu zvakaita inga sembwa semwombe dzine mukuwo wadzinosisa kuti dzipuwewo mutombo wadzo wechiyu.

Vana vedu vanosisa kuenda kuzvikora zvikuwane zviyana. Ngokuti apedza chikora chake unokona kuuya oningira kuhamba kunoita masaisai, kuona kuti ndau dzeshe dzine masaisai ere. Veikona kugadzira matambudziko anenge adhibana nevantu mukati mwekutama masaisai.

Vantu vanosisa kuenda kuzvikora zvikuwane zviyani nekuti apedza chikora chona ichocho unokona kuuya oshanda kuma mabhethi evana vedu nevantu veshe unenga asina bhethi nezvitupa zvakona unenge echitopa apapo.

Vana veduu vanosisa kuenda kuzvikora zvekupedzisira zviyana ngekuti abveyo kuchikora kona ukoko umweni unokona kutouya odetsera vantu munharaunda ngendaa yekuvafundisa kurima ngekuti unongena eishande muhurumende mwaanenge eihoreswa mare yakasvipa kutitsvaa ngendaa yekufundisa vanhu mukati mwemabuya kurima.

Vantu vanosise kuenda kuzvikora zvikuwane ngekuti abveyo kuchikora kuyani unokona kutoitawo mukuru wechikora eitoningira maticha eshe anofundisa pona apapo einingira nevana veshe vanofunda pona apapo.

Vantu vanosisa kuenda kuzvikora zvikuwani zviyani. Ngekuti umweni abveyo kuchikora kona ukoko unokona kuuya eifeya feya nyaya mukati mwemabuya mwona umwomwo, eifeya eitora mashoko eimaendesa kune vayana vanosunga vantu ngekuti iyena anenge ariwokungotsvaka pane vayana vakashaisha.

Zvikora zvikuvane zvinodetsera mukati mwendaramo yevantu. Vana vedu vanosise kuti vaende kuzvikora zvikuvane izvozvo ngokuti apedza chikora unokona kutopetuka kanyi otokona kutorimisawo antu arimudhomeni eitohamba eidetsera vantu mukati mwemakanyi.

Vana vedu vanosisa kuenda kuzvikora zvekupedzisira zviyana ngokuti kuzvikora zvekupedzisira ndikona kwavanofundira kutora nhau mukati mwemabuya mwona umwomwo veichiendesa kuzviyungu kuti dzikone kubuda pazvivhitivhiti.

Vana vedu vanosisa kuenda kuzvikora zvikuwani zviyana, zvokupedzisira ngokuti abvayo kuchikora ichocho, unokona kutouya ototonga nyaya dziyani dzechirungu, weitogura mutongo wakhona kuti muntu aende mujeri.

Vantu vanosisa kuenda ku zvikora zvikuwani zviyana nekuti umweni abveyo ku zvikora zvikuwani unenge okona kunasira mutombo ye chiyungu ega eyito hamba eyi tengesera vantu vayana vane zvimbatso zveku tengesera mutombo.

Vana vedu vanosisa kuenda kuzvikora zvekupedzisira zviyani ngekuti opetuka kuchikora chona ichocho umweni anokona kuuya oita mukuru wetaundi rona iroro eitoningira kuona kuti zviro zviri kuhamba zvakanaka here mukati mwetaundi reshe.

Vana vedu vanosisa kuenda kuzvikora zvekupeisira zviyana. Vapedza chikora chona ichocho, unokona kutoshanda muhurumende, eitoshanda eidhinda zvibhuku zviyana, zvinobudwa ndizvona kune imweni nyika vanhu vekupetukazve kune imwe nyika.

Vana vedu vanosisa kuyenda kuzvikora zvekuwanezviyana, ngokuti abveyo kuzvikora zvozvo umweni unokona kutoningisa zviro zveshe zvinotengeswa mukati menyika inoyi. Koneka kuti zvirozvozvo zvinoyita here kuti vantu vadlye mukati mwenyika.

Vanthu vanosisa kuenda kuzvikora zvikuwane zviyana ngekuti vamweni vapedza chikora chona ichocho vanoshanda muhurumende veishanda mumaofisi ayana anopa zvimabhuku zviyana zvokuti vanthu vabude kubanze kwenyika.

Vana vedu vanosisa kuenda kuzvikora zvekupeisira zviyani zvikora zvakonawo zvinosisa kuti zvivakwewo nemukati mwemabuya ngekuti mumataundi mwona imwomwo mbatso dzakona dzekuti vagare veifunda dzinotodhurawo maningi.

Vana vedu vanosisawo kuenda kuzvikora zvikuwani zviyana, ngokuti umweni abveyo kuzvikora kuyana, unokotokona kuita mubati wehomwe yenyika yeeshe, eitoningira kuti mare inohambiswa kudini.

Vana vedu vanosisa kuenda kuzvikora zvekupedzisira zviyana, zvikora zvakhona zvinosisa kuti zviake mhatso dzakawanda dzekuti vanofunda pona pachikora vakone kugara vakahlamburuka ngendaa yekuti kundotsvaka mhatso kubanze kwechikora kunengana kweidhura.

Vana vedu vanosisa kuenda ku zvikora zveku peesira zviyana ngekuti umweni apedza chikora chakona uno uya o ningira ndaraunda kuona kuti mbuti adzi temwi ere eyi kona kuona kuti mbuka dze shango akuna vanodzi uraya ere.

Vantu vanosisa kuenda kuzvikora zvikuwane zviyana ngokuti zvikora zvikuwane zviyana zvinodetsera mukati mwendaramo yemuntu ndikona kwaanofundira mushando waanosisa kuzoita ndaramo yake yeshe umweni unokona kupetuka atoite dhokodheya otorapa muntaraunda ntaraunda yeidetsereka.

Vana vedu vanosisa kuenda kuzvikora zvikuwani zviyana ,ngokuti zvikora zvikuwani zvinodetsera mukati mwendaramo yemuntu. Apedza chikora chona ichocho, umweni unotokona kutoshanda muhurumende. Vamweni vanokona kutoita masoja, votoitawo vakuwani vemasoja.

Vana vedu vanosisa kuenda kuzvikora zvikuwane zviyani ngekuti apetuka kubva kuchikoracho kona ikoko unokona kutoshanda pakambani yakakura einingira kuona kuti vantu vanoshandapo vakapfeka zvinodikana kuti vapfekepo ere kuti vakangwaririka ere pavanoshanda pona apapo.

Vana vedu vanosisa kuenda kuzvikora zvikuwani zviyana, nokuti abveyo kuzvikora zvikuwane ukoko, umweni unokona kutouya oshanda mumaofosi ayana anopamari ,mabhengi ayana eyito paholesawo vantu vanenge veyida mari dzavo.

Vana vedu vanosisa kuenda kuzvikora zvekuwane zviyana. Ngokuti kuchikora kwona ikwokwo ndikwona kwavanokona kuita madhokodheya. Vamweni veitopetuka munharaunda veirapa vantu vemunharaunda yavo.

Vantu vanosisa kuendesavana vavo kuzvikora zvokupeisira zviyani, ngokuti umweni abvayo kuzvikora kona ukoko, unokona kutouya oshandawo pamushando wake wakati hwee, einingira vantu pamushando apapo ena ari mukuru wemushando wona uwowo, eitohamba nemovha.